biby mikisaka tsy misy tongony miloko mena

Fiara kelikely iray miloko mavo, miantsona eo amin'ny anoloan'ny arabe izay amina tanàna somary ambanimbanivohitra, izay feno mponina mandalo. Misy olona mandeha an-tongotra maromaro toy ny lehilahy iray avy aty amin'ny ankavia izay manao lobaka menamena, pataloha maintimainty ary kiraro mangamanga.

Fitoeran-javatra vita amin'ny vera misy ranom-boankazo vita amin'ny reniala miloko toy ny tany rava. Eo akaikiny eo dia misy misy vera misy ranom-boankazo vita amin'ny reniala ihany koa izay tsy feno tanteraka ilay vera ; ety amin'ny farany ambonin'ilay ranom-boankazo dia misy rotra moloko fotsy.

Tsena amoron'arabe misy karazan'entana samihafa. Ny ety amin'ny farany ambany dia rangahy antitra iray, manao pataloha mainty, ambonin'akanjo volontany, ary satroka mainty ; mipetraka eo amin'ny sisiny ankavanan'ny tsenany, izay misy tongolo, voanio, tongologasy, sakamalaho, ary voatabia.

Lehilahy sy vehivavy miara-mipetraka miresaka. Ilay vehivavy dia manao ambonin'akanjo mavomavo, manao pataloha mangamanga. Ilay lehilahy kosa dia manao ambonin'akanjo fotsifotsy, manao pataloha fotsy sy mainty ary manao kiraro fotsy sy mainty.

Fitaovam-pandefasana horonantsary sy horonampeo, miloko mainty. Misy kisoratsoratra isankarazany, manondro safidy azo atao amin'ilay fitaovana. Misy ny tarehimarika manomboka amin'ny isa iray ka hatramin'ny isa enina, misy ihany kosa ny efa-joro miloko manga, maneho tarehimarika arivo.

Peta-drindrina iray miloko fotsy, maneho ny toeram-pisakafoanana iray. Ny soratra dia miloko mainty avokoa. Ny erỳ ambony dia misy kisarisary toy ny havana miloko mainty ary manarona ny famaritana ilay toeram-pisakafoanana. Eo ambany kosa dia misy vilia jobo miloko mena ary misy sotro rovitra miloko mainty eo ambony. Ny ao ambanin'izay misy soratra mamaritra ilay toeram-pisakafoanana.

Toerana iray andalovana olona anakitelo, ny olona voalohany dia lehilahy manao ambonin'akanjo mainty ary pataloha maitso ary kapa volontany, ny faharoa kosa dia vehivavy misalotra lamba maitso sy volontany ary kapa volontany, ary ny fahatelo dia lehilahy manao pataloha mangamanga.

Tovovavy iray mirandrana nasiana tovana ny volony izay miloko mavo, manao saro-vava orona ilay tovovavy izany hoe tsy hita ny orony sy ny vavany, ny masony dia mijery manoloana azy ary manao ambonin'akanjo mainty misy soratra miloko volomparasy.